Ɗoɗum kikumba on ɓeɗo naftira be majum ha defande ɓeɗo naftira be majum ha soɓo ɓeɗo naftara be majum ha hundiji ɗuɗɗum nden ɓeddan njamo ɓandu.

Ɗoo babal fijugo bol on innde may sitediyom. Yimɓe feere ɗo jooɗi ɗo reena wakkati fijugo bol may waɗa. Woɓbe bo ɗo ndari nden bo babal may ɗon mari haske way way ɓe waɗi giras kaarpet. Babal may bo ɗo vooɗi walaa dotti feere ndenbo ɗo fijoa bol may ngam ɓe waɗa nasaraaku on ɓe heba nasarako on ɓe heɓa ɓe nyaama woɓɓe.

Ɗo tutawal sauɗiya on. Ɗo vinɗi kalimatu sahaɗa, la ilaha illa Allah, Muhammaɗun rasulillah, salla Allahu aleihi wa salama. Ɗo holla ɗum wuru jumɓe, ɗen bo binɗi mai ɗo vinɗi ɓe ɓinɗi nɗaneji nɗer latpol mai ɓo, wato baggiraud leppol mai ɓo ɗun girin on.

Haaɗo ɗum derke`en fijooɓe bol on, gooto to ɗo ɓorni jeesi bulu, gooto ɗo bo ɗo ɓorni jeesi boɗeejum, mo ɓorni jeesi boɗeejum ɗo, ɗon jogi mo ɓorni jeesi bulu ɗo.

Yeri be sarka on ɗo yari mai ɓeɗo naftira be mai ha notti ngam paune, ɓe ɗo naftira be sarka mai bo ha dade gam paune roɓɓe ɗo faunira be mai gam bangal ko inde huma sungullaji maɓɓe ɓe roɓɓe.

Ɗo bozuwa njamdi on, hadow silinda gas. ɓeɗo dollo ndiyam, ɓeɗo naftira be bozuwa maibo ha dollurgo kusel, hawaɗugo gaari hadefugo nyamdu be hako be dollurgo lekkiji fu ɓeɗo naftira be fayande.

Ɗoɗuum kare on je be sorata ha kanti njaram. Ɗon. lakasera, ɗon infinit pawa, don koka kola, ɗon pik, ɗon bo shivitta, ɗon holandia, ɗembo ɗon maltina. Be sora ɗum om be yara. Haɓe yara ɗum ngam beɗɗina ɓe jamu, bɗɗinaɓe sembe kugal.

Dammugal nastugo saare on, ɗo get, get mai bo ɗo mari paune silva kolo ha ɓandu maajum. Kombi sare mai bo ɗon penti. Nden bo penti sare mai pat lait brawn on be windooji gilas, nden bo be kwaano brawn.

Ɗo ɗum sare on sare boɗɗum, sare gidan sama ɗum mari penti liht brown be dag ash, ha windoji ɗi glasji balejum guda ɗiɗi, ha les ɗum mari bo ɓargal ha les nden bo sare mai himɓe on joɗata ha nder.

Dammuɗe sare on doh guda didi, gotel ɗo baje katako gotel dôh bo dammugal on je jamɗi bulù. Ɗen bo beɗo nasta sare man hértotton, bédo nastina kare sare hértotton, bédo mabba dammugal man gam hala wuiɓe béh halaji kuje féré féré. Vodai ha fattu.

Ɗo ɗum himɓe konkosiya on. Himɓe siyaasa, ɓurnaa maɓɓe pat ɗo hufni kufneje boɗeje, woɓɓe bo ɗo waati gaareji daneji, ɓe vurti ɗaɓɓutugo takara

Debbo on ɗo ,o ɗo mari gaasa juutka ammaa jey ataacmen ,gaasa may ɗo ɓalwi kurum ,gaasa may ɗo juuti, gaasa may bo ɓe ɗo waɗa ngam ɓe fawnira be gaasa may ,ngam ɓeddina ɓe voɗugo, ngam ɓeddina ɓe juutugo gaasa nden bo,o ɗo haɓɓi adiiko, nden bo gaasa may, ɗo ɓeddina ɓe ngarol.

Spageti on ɗo, jei IRS Spageti mai bo ɓe ɗo sora haa shaagoji, goɗɗo soda, wara defa haa saare, nyaama ngam heɓa sembe ɓandu be kuma sembe huwugo kugal, be vurtugo kugal.

Ɓawo sudu on ɗo babal humtugo haje kushafi chofe be ɓawo wuro. Ndenbo ɓawo sudu mai ɗo mari ndiyam, ɗon mari babal ɓe humtata haje mai, ndenbo ɓeɗon mari babal godɗo walata yiwa babal mai bo danejum on ɗomari tayls, tayls mai bo boɗejum on, ha windo maiɗo ɗum nyebbam je godɗo yiwirta ha windo mai bo ɗo mari glas.

Do manjagara on, ɓe ɗon naftara be manja garamai ha moɓugo gene ko moɓugo dotti ko sankutuggo lesdi, nden bo ɓe ɗo naftira be manja garamai ha ngesa, hore manja garamai je njamdi on ɓandumai boje katako on, ɓe don naftira be manja garamai ha nɓoftugo dotti ha nder lambatu.

Laɓe on ɓe ɗo naftira be mai ha kiccin ha he'ugo haako, ha taitugo kusel, ha he’ugo tingere, ha settugo ɓolumji, nden bo ɓe ɗo naftira be laɓe mai ha ta’ugo hundeji ɗuɗɗum, laɓe mai bo hore mai roba on ɓandu man je jamdi on.

Nyebbam wujeteeɗam on ɗo, kirim ɓe ɗo wuja nyebbam may ndaneejam on nder maajam ma daneejam. Ɗam ɗo ɓorwi, ɗam ɗo laaɓi, ɗam ɗo vooɗi. Nden bo nyebbam man rowɓe on ɓurnaa pat ɗuuɗi naftirgo bee irin Nyebbamji may. Ɓe ɗo wuja nyebbam may ha yeeso, ha ɓanndu ngam ɗiggina ɓanndu maɓɓe, ngam vo'ina ɓanndu maɓɓe, ngam ɓeddina ɓe laaɓugo boo ɗiggina ɓanndu may.

Katifa on ɗo. katifa mai bo ha suɗu be be’titta. Gam walugo be siwtare. Ɗenbo katifa mai ɗon bulu bulu ha banɗu mai, ɗon orange ɗenbo ha ɗow tals be wallini katifa mai. Ɗabo ha sera katifa mai bo badon katakoji ɗari ɗari.

Mallumjo dina on odon meta metalawol danewol hembo wodo wada do’a, jude mako bo ɗum maɓɓi yeso mako, dembo wadi goɗɗo mo mari kare jampablu ha sera mako be hofnere. Kanko mallumjo mambo odo borni gareji daneji dembo odo wanna himbe do’a on.

Debbo on marɗo gasa duɗka judka ɓaleha kurum, gasa mai bo o nyobbika denbo o ɗo rufi hasera noppi mako ɗo, gasa fere denbo o fuɗɗi morugo amma o timmitinai morɗi mai noppi mako bo ɗon mari yeri o waɗi banni gasa mai ngam pauni ngam o voda.

Ɗo ɗon ran abaut, ɗon ha Adama site, ha lawol nastugo yola. Ha ran about mai ɗon tummuɗe, ɗon ɓo horɗe, ɗon ɓo leɗɗe, ɗo tari ha ran abaut MAI, ɗon fulawa, ɗon sitirit lait je haskata lawol, wangina haske ha lawol.

Kofiji gilas on ɓeɗo naftira be mai ha kichin, ɓeɗo waɗa jus ɓeɗo waɗa ndiyam ɓeɗo bo naftira ɓe mai ha yarugo hunde mari daraja, ndenbo kofiji mai to do'i pusan. Ɓeɗo resa kofiji mai ha babal handi ko do ha nder durowa ha kichin.

Ɗoo ɗum saare on, saare mai bo saare gidan sama, do mari penti daneejum ɗo mari dammugal ɓalewal nden boo saare mai boɗɗum saare mai mannga ebo himɓe on mastata haa nder saare mai waala.